Lalbu mag bu yaatu bo andak lamp ak jent kayire.

Nateekaay banta ak nateekaay weñ ,té di ci suuf.

Njaari nit yu wekh ak haleh yu ndaw, ak magui dekue bii, tok cii bantue bii dii wakhtan.

Nasional agency liagat a mooy fànn bu nga xamne mooy yore ax ayu leefu doomi aadamay dimbale doomi réew yi pur ñi mëna am seen aq ak seen yi leef bunga xamne ben ci fayu dara.

Paan buteral ci suuf ci diggne bi amut ndox amu dara.

Nègii bant ak sareti mbaam, ñaari nit ñu taxaw di waxtaan. Nèg bi si kaw la neh yoré ak mbaal gu ndaw.

Naari góori taxaw ñaari góori tok di waxtaal ci mbiri xar ak béy naari góori julaay xar ak julaay béy ay palo ak mbaar funé jaaye xare di lekk béy di lekk.

Ki moy Modou Njie moo nekkoon ministar bu yoore fann arangr biir dëkka bi léeji moo nekk ministar bu yoore wàll nguuri ci biti ak jagal turi réew mi ci biti.

Lal bu yaatu bu andak ñnti ngenay ak togekaay ci bénn booram ak ridoy nuul ridoy xong.

Njaari garabi yoooh yu neka cii birr karton.

Truck bu bulo ak mota bu ndaw ak ñuy jaay ice ak jigéen ak góoru nu tahaw haar feere bi ci banjul taminal.

Paketi garab bu am kola bu orange ci kaw ak ñett butel yu ndaw ci suuf.

Gélegéle bu epp ay xaléey góor, ñenti ci kaw ak ñeneni ci biir, ñaari jigéen di dox, gélégélé bu weex ak yeneen koola.

Naayi toogu yu janak sanguokaay ak falawayi yoon yu rafet ak neggi rafet.

Ay xeer yu taxaw ak garab yu nekk ci ganaw yenen xeer yi ñi ngi tëdd.

Rajo bu àndak ñaari baaful ak yokkekaay wàññekaay mu am 6 buto.

Ñéeg bu mag bu weeh, tahal lamp, ay garab, ay teñ ak yoon bu nekk ci wetam.

moto bu weex ak van bu xonku bi dém c cawtali

Kèr bu wèèx am bunta bu ñuul bu ubééku, di gis si biir am palanterr. Kèr bi nèkka ci pegga yon.

Ñaari lon lon ngi nopuh.

Butèèl bu ndaw buñ tegal si suuf, ndapuli feteh si suuf.

Chèèn ni loxo.

Doomi kasu yuru làkk.

Tame weñ.

Tere xadis sanu albuhary.

Garab gu ndaw yohreh aiiy banhass yu bari, neka cii birr pan gu ndaw.

Jaaxa bu taxaw weeru ak loxo bi toggu yu nul ak plaatu lekkekaay.

Niti udp sol yiré yu nete, góor ak jégéen, mag ak ndaw ak moto ak garapor bu neté.

Nityu bari góore ak jigéen mac at ndaw mëta bu bulu taxaw ci roon mango di xaar ak ñenel di waxtaan ak sariti mbam.

Nanburu cii borl bu wekh ak kudu.